Meeshani waxaa joogo gabdho wataan jaakado midabkodu oranji iyo cagaar yahay

Waxaa yaalo qaxwi waxa ku jiro kuraasman iyo boorsooyin iyo mobile

Halkaan waa na qalin biiro waxaa noo yaalo baakdisana waa madow

Meeshaani laamiga cadaan buluug guduud ah

Meeshani waxaa yaalo saxan wayn qolkaani waxaa yaalo fadhiga quracda fadhigaani iyo miis qado ah miiskani midab ahaan dahabi

Meeshaan waxaa yaalo hilib karsan midabkiisu waa madow iyo jaalo wuxuuna saaran yahay miis madow ah

Halkaan waxaa fadhiyo kooban iyo mobile kala xiranyahay koofi iyo qamiis

Meeshaani waa boobale cadaan madow Waxa dul saaran katiinad dahabi mid yaro

Halakan waxaa iga muuqdo meel hada la dhisayo oo Caro ku dhex shuban thay alwaax lagu bilabayo dhismo oo hada unbay hayd goorma haf

Fadhiga nin xiran yahay shaati cadaan boorso mobile xiranyahay shaati okiyalo

Halkaan waxaa yaalo aad u wayn waa wado madow waxaa cadaan kan dhaxda ku jiro

Meeshaani waa meel mutuleel darbiga shamiito kuraas miis kalarkisa madow korna waxay ka yihiin kareen

Kareem iyo alaabo kala duwan midabkodu oranji iyo cagaar yahay

Meeshani waa qol qolkaani waxaa yaalo roog cadaan iyo madow ah daahna wuu kuxidhn yhy

meeshan waxa yaalo miis ay ku hoos jirto bisad caddan ah oo ugaarsanayso jiir

Qolkaani meel gasac yaalo gasac ahiishid ah xiriir ah

Meeshaani waa lagu ciyaar waxay xiran yihiin Dhar cagaaran ah

Kani waa shati kalarkis oow yahay madow cades baluug maar cagar biyobiyo ah io baar waxown yala mel cadan ah

Meeshani waxaa iskugu yimaaday dad fara badan

Halkaan waxaa nin xiran ku sawiran buukag afar xabo gadaashiiaa waxa yaalo buugaag aad ufaro badaan

Halkan waxaa iga muuqato gabdho wata hijaabo qaxwi ah midna wata waxa kaloo ii muuqda dhar waxaa kaloo iimuuqda darbi kalarkiisu yahay madaw

Qolkaani meel darbi oo jaale waxaa jlku dhagan hoos waxaa yaalo geedo qalin

Halkaan shan gabdhood mida koowad maas guduud daah waxuna kalarkisa jaale guduug xijaab cadaan

Halkaan gabdha kalarkeedu waa cafee cadaan jaalo iyo cagaar

Halkan waxaa fadhiyo sadex gabdhood sadex wiil shaati cadaan

Halkaan waxaa yaalo kartoon buluug waxaa ku dhex jiro cilaajka xirtaan gabdho

Halkaan waxaa yaalo kuraasman miisas qaandooyin

Halkaan waa barandho maamoyin xiran dharka calanka haayan gurbaman la tumayo kuraasman nimanak

Halkan waxaa iga muuqato laydhka is baxaayo geedo waxaa yaalo fadhi kuraas man

Halkaan tukaan mobile waa kalarkisa yacni mobile madow yahay kartoonkina

Halkaan cagaar agteeda waxa fadhiyo taruxad jaale guduug dahabi isku jiro

Halkan waa iskuul Y joogan arday yar yar

Meeshaan waxaa lugu iibiyaa dharka dumarka waxaa yaalo diracyaal cadaan, beer, kafay iyo madow ah.

Halkaan waa qol waxaa yaalo alab jiif sariirta madaxewda cadaan joowarigana waa dahabi madow

Halkaan waxaa joga dhalinyaro aad fananad madow shaati waxayna joogan

Halkaani waxa lagu sameya ice cream-ta waxana yaalo sadex caag oo ice cream ah waxayna ku kala jiraan caag yariis ah iyo laba caag oo waa weyn ah

Halkaan waxaa yaalo sanbuus todobo xabo ah iyo jab liin ah. Meesha ay yaaliin waa meel yar oo cadaan ah. Sanbuuska waa jaale liintana waa cagaar.

Halkaan waxaa joogo gabdho aad u faro badan oo baranayo iskuul waxay xiran yihiin xijaabo kale nuuc ah qalimaan kale nuuc ahna way sitaan. Qaarna ookiyaalo ayay wataan indho shareero ayaa madaxa ugu xiran. Kuraasna way kufadhiyaan miisasna way agyaalaan.

Halkan waxa yaal shan qalin oo Kala nooca waxayna ku jiraan Beed yar oo cadaana oo loogu talagalay qalimaanta bahalyar oo guduudan hoos ooga sawiran lanbara ku qoran waa madaw iyo cadaan qalimaantuna waa madaw huruud cadaan

Halkaan waa maqaayad nalal way ku dhagan yihiin xeebtana ay udhowdaahay kuraasman waa cadaan

Halkan waxa yaalo saxan cadaan ah u ku dhex jiro geed mac macan ah korna shukulato loga shubay gedkas kalarkisa waa gadud iyo jalo isku jir ah

Halkaan waxaa yaalo kabo jaalo rag iyo dumar meesha ay yaalana waa cadays

Meeshaani waa darbi oo ah cadays burtiisana jaalo geesihiisana uu yahay shamiito

Halkaan waxaa taagan maamo cunug yar makarofan iyada dharka turaxad saako basali masar yar

Meeshan waxa yaalo suudhadhkaraga kuwas oo Kala ah cadays madaw cagaar iyo qalinqalin

Waxaa yaalo mobile waxa dul saaran cadaan mobile cadaan meesha jeemis

Halkaan waa maqaar lagu sameeyo jijimada waxaana yaalo halkan jijin aad umacaan badan waxa uuna ku jiraa kartoon kartoonkaas oo kalarkiisu yahay guduud iyo cadaan wax walbana waad ka heli kartaa

Halkaan masaajid dhalinyaro odayaal hortooda wax yaalo maakrafoon caagag caafi kitaabo qaliman

Halkan waxaa yaalo Sawir sawir kaan Waa oday waxa uu gacanta ku heestaa tuxbax iyo ul waxa uu xiran yahay shaati cadaan iyo madow oo hariigmo hariimo ah madaxiisa iyo gar kiisa waa cadaan waxa uuna xiran yahay koofi

Halkaan waa maqaaxi ad kuraasman miisas shulkiisa waa mutuleel waxa ka abaxayo fiyoora aad u qurxan cagaar

Halkani waxay yaalla quntenaro fara badan oo kaleradiisu aada u fara badan yihiin oo u kala baxaan guduud caddaan jaallo iyo orange

Halkani waa iskuul iskuul kan derbigiisu yahay cadaan arday joogtana ay xiran tahay dhar jaalo ah miisas iyo koraas ayey ku kala fadhiyaan macalinkana waxa uu xiran yahay shaati cagaar ah iyo canbo waxayna aqrinaayaan bookag Iyo waraa qadooyin

Halkan waxaa yaalo miiskaasi yahay qalin turbiga waa caddaan miiska waxaa saaran kalarkiisu yahay haddaan dhulka waa caddaan

Halkan waxyalo rotoyin oo kakoban sedax xabo waan wada gadud mesh ery sayanyahin waa miis madow gadashed waa wadadog

Meeshan ha iga muuqda laba kartoon iyo leer saaran yihiin miis ka yahay qaxwi cadaan

Meeshaan ha iga muuqda saddex gabdhood oo dul taagan maro cadaan ah garamaan waxay ka samaynayaan fiyoore

Halkan waxaa ku hidiyo dhaqanta niman naago holac lagu ciyaarto

Meeshaan meel geedo ka baxayaan geedahaas geeddihuud ah dhulka uu yaallana ay tahay cara guduud cirka iyo caadkana waa caddaan iyo buluu

Halkaan waxaa fadhiyo wiil xiran shaati madow iyo ookiyaalo iyo koofi waxuu ku fadhiyaa kursi baluug ah waxuuna sawiraa farshaxan waxa uu wadtaa surwaal cadees ah darbigaas waa jaale dhulkane waa jaale

Meshani waxa yaalo caag waxana ku dhex jiro fiyoore fiyoore hoos calen ka ah calentisuna cagar ay tahay korna calen jaalo ka tahy iyo dhibco yar yar oo gadud ah darbiguna waa jaalo dhulkuna waa jawn yar o cadan ah

Halkan waxa yaalo saxaman aad u faro badan waxa dul saran hilib iyo malay iyo ansalato iyo basal waxayna ku jiran saxaman cadan ah

Meeshaan waxaa yaalo kuraasman iyo miisas. Kuraastu waxay ukala baxaan kuraas gaduud ah iyo kuraas cadaan ah. Miisaska waa cadaan iyo buluug. Darbiguna waa cadaan iyo buluug maari, nalalkiisu waa cadaan.

Qol laami odayaal wiilal dhalinyarada dhar buluug caddaan jaale kuraasta ku fadhiyo

Halkaan waxa jogan askar askartaso xiran dharka askarta ee tuutaha iyo gawaari iyo Konteenaro

Halkaan waxaa yaalo saako obin ah oo buluug iyo cadaan fiyoraheeda cadaan ah waxaana dulsaaran taraaxad madow ah gadaasheedana waxaa yaalo fadhi oo kafey kafeey iyo cadaan ah waxaana dulsaaran boorso

Halkani waxaa yaalo kartoon kartoonkaan waxa ku dhex jiro kartooman kaaraayo tiradooda sided xabo oo buluug ah shabada ku dhegana waa jaalo iyo cadaan

Halkaan waa miis cadaan ah waxaana dul saaran afar caleemood oo ah caleemo cagaar ah oo u eg fiyooraha

Meeshaan waxaa yaalo miis iyo kursi cadaan ah iyo fiyoore fiyoorahasuu ah qaxwi cagaar iyo cadaan yar hoosne waxuu ka yahay dahabi

Aa ii muuqdo saxan ay ku jiraan khudaar barandho koosto midabkeeda yahay agaar

Halkan waxa yaalo caag yar oo cadan ah waxana ku dhex jira fiyoore fiyoorahaso hoos ka ah cagar korna ka ah basali wuxuna dul saran yahy maro suf suuf ah oo cadan ah darbigana waa cadan

Maxaa yaalo qaabka electronic oo loogu talagalay in lagu shiido malaayga hilibka kalarkiisu waa madow kartoon ee ag yaalo waana midow miiska waa qaxo

Meeshaan waxaa iga muuqda basaska kalarkiisu cadaan jaale buluug dad badan um

Halkaan waxaa ka heli kartaa hilib geel ari lo.ada idaha waxii faahfaahina waxaa kaheli kartaa 900024777710 hayaat Mol ayaa ka heli kartaa

Meshan waxa iskuku imadan arday aad ufara badan oo dhalin yaro ah waxeyna ciranyahin shatiyan cades ah io sirwal cades oo hafjey ah